Tsingafu nga tsi tsili tsinandafu tsitsindi tsilimo kamapala kamawaanga ni kamarandafu, tsemile shimbi ni kumukunda kwesi bamalile khulima tsingafu tsino tsaleya tsintsika tsili tsindeye nalundi tsi tsiboofu

Uno umusoleri khakesela tsikhafu tsingali tsingene khu'luguddo lwo'murram tsafanile tsili ukhwinyusa lufumbi ne'tsingafu tsili ni'tsintsika tsindeyi

Naboone tsi'haafu tsili tsi'sungu tsilimo kamapala kamawaanga ni kamamali khatsaya khulekewa lukwalafu, i'nyuma we'lukewa iliiyo busaala bwa kalituusi babubyalila mutsi layini

Umusoleri wabikhile i' helmet yewe asii weyikamilile khu'form ili khuchewa alikhulomba, inzu ili inyuma, kumumu kwarurileyo

Ino ili lisayilo lye bashafe basilamu bayombekha kumulrongoti kumuleyi kumwene, khungaaki barakho kumwesi, ne ikhungwila mu musigiti kwene barakho kumulyango kumumiliyu nabi bakwombekha shisinza she circle

Nabone umugangi wagwarile tsi glove wahambile isindani oba imbiso khakhuupa umundu ligata ne umugangi wene wagwarile ingubo imwanga.

Ano nabone umusaani umusoleli wakwalire i'sati ilimo kama square, khumukhono wayiboya isawa wa'ambile shifototo mukhono khayenyayisa ebata khamina

Umundu kha'amba kamakhono kewe aka akoroka liloba lyesi ara mulikhongolo, liloba lino abyalamo bilimwa byewe bifiti fiti

Khuno khuli khundulo khwe nyaanza imboofu nabi ilikho bandu bakaali bafwanile bali khureka khatimba kha amba tsingeni. Ne Syamwaalo iliyo lilyaato lili mu rangi ya blue nilyo lyemiile khu muyekhe kwe khundulo khwe i'nyaanza.

Ano ili kha kongo khafiti ne kha kongo kheene babyalakho bisaala byatsowa mu'ranjii iya green, khukha kongo kheene ilikho tsinzu tse njawulo tsiliwo tsesi bakulila kamabaati ka'green.

Ano ili tsimbusi tsyesi babaya mungo tsili tsirano ne tsifura bukali tsili murangi iyafana lilooba, i'tsindi tsilimo tsirangi tsibili ili iyelilooba ni mwaanga tsili musiiru a'tsaya

Ano iliwo babana babonekhana besomelo lwekhuba bali bekhana ni besinde bafukhamile babandi basitamile basenyukhile, bafura bukali bakwarire tsi uniform tse ranji ye blue

Kamatoore nga iliwo litoore likhulu lyayanisa ni lilindi nolyapile i'mbobwe, kamatoore kano kalikho kamasaafu nga kamaliya Kali mulusukhu, kamatoore kamakali.

Lino lili ilyaato bekhasilekho bukubo bwe tsiranji tse'njawulo ne khulyaato khwene ukhu khulikho sibimbile she khungaaki bamaala barakho ne ibendela ili khuwutsa iye linambo lye'Uganda.

Ano nabone babana bekhana bataru, mutwela wakwalile khangakyi khakhekesa inyuma kha blue, ukundi wakwarire khabesemu wetyukhile kametsi

Ino ili e C D namwe i'tape isi baratsaka mu radio itseba tsikhaale isi balanga bari e'cassette, bakyi bakyibotokhelesele ne luwuutsi uluuba mukari, ulubakho kimyenya.

Ono ili umusani wurusile kameno wasutile chimikhono mukachi ne chimikhono ilimo mutwela wale kulimo isimu ukundi kwa'ambile ipendela yokesile nga buwagisi lwekhuba inyuma iliyo imotoka ilimo bandu babili wuwekhasi ni'wesaani

Umukhana umumali wasutile likhese nga wali'ambile kamakhono kalyo, walisutile nga umwana, umukhana yuno wemile khuluchiwa nga lulikho busaala bubwimbi

A'a naboonewo babaana bekhaana ne besiinde bekhaale khu tsi desk bafanile abaali mushibiina balolelele ibweni isi umusomesi anyonyolela

Musifani khembona basani babili bakulisa kamaddukha umusani mutwela wakwarile I'vest i'wanga wemiile ukundi wakhwa wakwarile kumujjosi kwe'kumupila wekhale khu' sikhomekho

Nabone ili shi shombekhe shibotokhelela bashombekha bashikula ibweni ne khungaki bakulila bunyaasi, ibweni wayo iliyo lulwanyi lulikho bubaale bukali